Isuku n'ikintu kirumara mubuzima bwa misi yose .Isuku ridufasha vyinshi mubuzima .Iyo imiserege itwara amazi yazivye; hakazamwo Ibintu vy'ibicafu vyinshi ,bigategamwo ubwo bidukwegera ingwara nyinshi, hakameramwo ivyatsi bikadukwegera imibu.

Mwari muzi ko iyo warimye i "tomate" ushaka kwimbura umwimbu ukwiye , kuba ukwiye kuvomera amazi arimwo umuti kugira ngo uturinde udukoko tuza kwonona igiti c'i "tomate".

Iyo wateye igiti kirekire cane murugo iwawe gashamika cane kiratanga agatutu murugo kigatanga akayaga murugo iyo igitutu carengeye ku mabati kiratuma inzu yawe idashuha cane.

Bamwe bavuga ngo n'akaguriro abandi ngo nagasoko, abanyagihugu mu micungararo aho tuba dukunze kubona ni mugoroba abantu bamwe bamwe begeranya utumeza bakadandaza abandi bakaza ibitunga canke ibiseke bafisemwo ibidandazwa vyabo bagacuruza ku mugoroba canke ku murango ariko ahantu baba baragiye hamwe bakahadandariza hataba hameze nk'isoko.

Inka iyo uzoroye nabi, nazo zironda zikondagurika. Iyo uzoroye neza, ziravyibuha zikadoha, kugira ngo n'ibika vy'akijambera. Mama kanyange yaroroye inka, ntiyazigaburira neza, nazo zimaze kumwondorako.

Amashurwe atuma ikibanza wayateyemwo kigaragara neza imbere y’amaso y’abantu, aranatuma cane abantu ba bahanezerererwa mugihe bayabonye ari gusa neza imbere yabo. Amashurwe n’igiti ciza cane kibereye guterwa mu rugo.

Inka y'inzungu, Inka yakijambere. Mbega baraziragira harya? canke zororerwa muruhongore rwazo. N'iyuziragiye harico ziba? Canke uraziruhisha kuburyo zitaba zigikamwa menshi ,canke zitabasha kuramba ! Nibaza ko twozororera muruhongore rwazo.

Mbega aho ni ku gasumo? Ku gasumo ka Mwaro? Hamwe Imana ya Kiranga yiyereka abarundi? Hahandi abaja gusengerayo no kwoga amazi yo kugasumo ka Mwaro bavanayo imigisha?

Ibigazi n'ibitegwa biduha amavuta bita amamesa, n'ibitegwa biduha isabuni, vyinshi cane twobivuga kwico giti c'ikigazi, n'igitegwa ngirakamaro ku buzima bw'umuntu.

Igiti c'igereveriyo, igiti kitigera cama ivyamwa ariko kidufitiye akamaro mu buzima kuko ububaji kenshi baravyikorako mukuja gukora intebe canke amameza canke ububati.

Ubuhinga bwo kubaka bwarateye imbere, ubu no kumpome turaduzaho amabuye kurango uruhome mwubatse rube rugaragara neza imbere yamaso yabantu rugasa neza rugahindura isanamu yarwo .

Ewe Burundi urambaye! Raba ukuntu iyo misozi yambaye yose harih'ibimera bisa n'icatsi gitoto. Ewe Burundi bwacu urambaye, ego koko Burundi uribwiza.

Gushushanya k'urukuta ni vyiza ariko iyo ushushanyije k'urukuta imbere yaho hari igiti ntabwo biheza ngo biboneke neza y'abantu baba bari kuraba ivyo washushanyije cane cane ko ico giti kiba ca bikingiriye bitaba bikiboneka.

Kumabarabara aho tubaye , tubaye ahantu haba ibiraro, ivyo biraro vyacu bikozwe neza kuburyo imiduga yose yorenganaho ntigire ikibazo . Mbega ibiraro vyose babikora mu biti canke mu mbaho?.

Kanyange n'umwana mwiza, umwana w'umwete akunda ibikorwa vyo murugo none raba uyu musi yazindutse kare mu mutwenzi n'umuvyeyi wiwe ngo baze babone umwimbu mwiza ushimishije uhagije muri uyu mwaka.

Ibiti vy'umusuna arivyo bigira umutumba bita umugano canke imiganogano bivanye n'intara, ivyo biti kenshi bimera mu mwonga ahantu haba hari amazi atemba.

Woba uzi amazina yinka, inka zigira amazina meshi reka nkubwiremwo abiri, inka bita Inyambo hariho n’inki bita inyaruguru izo nka zibiri nkubwiye keshi zirakunda kurisha umugwiza.

Abo hiyo n'abo hino, uyu musi duteramira kw'ibare kwa kadoyi, yazindutse kwengura urwarwa yaramaze imisi ibiri yaraganye, ngo n'urwarwa ruryoshe cane, none uyu musi n'uguteramira kw'ibare iwiwe.

inkende, inkende nigikoko kiba mwishamba canke kikaba n'abantu, nigikoko gifise ibihimba bimwe bimwe bimeze nkivyumuntu ,Inkende ikunda umuhwi icamwa cumuhwi cane nico kintu unagifise ukabona inkende woyiha kandi ikaryoherwa

Ikiyaga nkico kirabereye kuko kenshi na kenshi ugisangamwo amafi. Iyo ubonye ubwato burikunkengera zikiyaga abarovyi baba barindiriye kwamasaha agera ngobaje kuroba agafi mugitondo ngwazinduke baja gucuruza nabo.

Ibigazi, ibigazi biduha amavuta, ibigazi biduha imise tukayikoramwo amasabuni, ibigazi bitanga akayaga Kandi ibigazi birazimvye , biri mubiterwa bizimvye cane kandi ngirakamaro mugihugu c'uburundi.

Mbega akanyoni keza akanyoni gasa neza akanyoni kabereye ijisho, mbega yoba iri munyoni zitungwa kwisa nkinyoni zinuma yoba ari inuma nimba ari akanuma nakanuma keza cane, karabereye ijisho kabereye no gutunga murugo.

Inka iyo wayigaburiye neza cane niko ikamwa amata menshi .Inka zakijambere zirakamwa ama ritiro arenga atanu k'umunsi ;ariko inka zirya bakunze kwita ngo n'indundi ,zirya zirakamwa ama ritiro abiri k'umusi. Mbega umukamyi we yogaburira gute inka yiwe kugira ngo ikamwe ama ritiro menshi ? Yoyiha ama tiribisakumu gusa?

Amashu, igitegwa c’amashu, ni igitegwa ngirakamaro, kiri mu gitegwa c’imboga abantu bakunda cane. Amashu akunda ahantu hakanye cane gose niho amera. Mama Kanyange ari mu barimyi bakunze gutera amashu.

Umuyonga n’ubwatsi inka zikunda cane, ubwatsi buba buremvye gusumba umusovu. Cane cane umuyonga wo kumucamo niwo inka zarisha cane gusumba. Umugoroba ugeze zikamara kuja kwota akazuba zikwuza

Ibiti bidufitiye akamaro , ibiti biduha agatutu mu gihe c'izuba , mu gihe c'ubushushe ibiti biraduha akayaga , ibiti bituma duhema impwemu nziza, impwemu zirimwo isuku.

Inka nziza, inka ibereye ijisho, inka ya kijambere, inka ikamwa menshi, inka yokorora, inka itaragirwa, inka yororerwa mu ruhongore idasohoka uruhongore rwayo niyo nka ya kijambere.

Harya igiti c'ikigazi n'igereveriyo birabana neza nigiterwa citeke? kwari igiterwa barya amababi bakongera bakarya imizi yaco, ubwo amababi y'igereveriyo ntamerera nabi igiterwa citeke canke akamerera nabi igiterwa cikigazi?

Amafi n’ibinyabuzima biba mu mazi. N’ibinyabuzima biribwa n’abantu kandi amafi ari ubwoko bwinshi, rero kandi amafi araryoshe iyo wayateguye neza, aryoshe no gutegurira abashitsi iyo bakugendeye.

Uruzi ruratemba bakunze kuvuga ngo amazi ntatemba aduga atemba amanuka kenshi na kenshi uriko uraruraba ruboneka nkurutemba rumanuka, kandi nivyo rutemba rumanuka.

Yayayaya, akaboga ko muruzi, bamwe ngo n'umukeke abandi ngo n'agafi, vyose n'amazina bakita. Iyo kokeje kararyoha gusumba, kakanyama bavuga ngo n'ikindi, kagira n'ishombo yako kisangije iryoshe gusumba.

Uburovyi : Uburundi ni igihugu gifise ikiyaga kinini citwa Tanganyika kibamwo amafi menshi. Mbega aho hoho turi, twoba turi muri Tanganyika ngo tuje kwirobera natwe ? Uzi ukuntu agafi karyoha ! Basha icokampa nanje nogahekenya basha !

Ivyatsi canke biti birandaranda biri ubwoko bwinshi hariho ibiribwa nibitaribwa akarorero noguha kicatsi kirandaranda hariho ibiharage ibiharage biraribwa hariho icatsi bita kimera bita umwungu ariwo ugira amababi bita umusoma naconyene kiraribwa

Ntakintu kinryohera nkiyo narimye umurima wanje ,hanyuma inyuma y'iminsi mikeyi ibitegwa bimaze kumera nkagenda nkahobaga, nabagaye ibitegwa vyanje bikaguma bisa neza muri musaneza burimwo isuku ata twatsi tubibuze gukura birimwo.

Ese ingene ico gitara ari kinini cane, nkubu uwogiha umugwizatunga akagishiramwo amavuriro canke amashuri nti ryoba ari iterambere kuba nyagihugu ? reka da je nanje niyumvira ko nokirima mwo umurima w'ibigori canke ibiharage.

Iyo ufise ibiti vyishi mu rugo iwawe nkuko akeshi nakeshi bitera imibu bituma haba imibu myishi mu rugo iwawe bikagukwegera ingwara nk'amarariya, iciza umuntu yoza aragabanya ibiti vyishi kuburyo bidatera ishamba mu rugo iwawe.

Inyuma y'urugo iwacu niho tuja kuragirira intama, intama zacu zarakunze ubwatsi bwameze inyuma y'urugo muhira iyo ziburiye turabona ko intama zacu zifise akamwemwe.

Ibiterwa birandaranda mbega ni vyose bifise akamaro ? Ni vyose bigira akamaro umuntu ? Ntihabaho ibinyeshamba ? Ibiterwa biradaranda bivamwo imikuza, bivamwo imirende hari nivyo bakuramwo ibinyuko, hari n'ibirandaranda biribwa nk'ibiharage canke imyungu.

Umurimyi! Umurimyi n'iki? Umurima n'iki? Umurimyi aciy' ubwenge ni wa wundi arima asigaza aho azoc'imikobeko kugira ngo inkukura itazotwara ivyo yarimye, ngo imwononere umurima.

Iyo urimye ntuce imikobeko ntakintu uba wakoze muruwo murima wawe, kuko hashobora kubaho inkukura wamurima wose ugatwarwa ugahomba umwanya n'imbuto wakoresheje mugutera kandi vyagutera ishavu cane nkumurimyi mwiza uba ufise aho guca imikobeko kugira inkukura itaza gutwara umurima wawe.

Umwungu n'igitegwa cama amababi bita umusoma, umusoma n'ikiribwa n'ibibogaboga ubarundi bakera bakunda cane mbere n'abubu barawukunda hamwe hamwe n'igitegwa ngirakamaro mu buzima.

Iyo ivyatsi bimera cane kw'ibarabara ricako abantu ntabwo biba bitanga isanamu nziza kw'ibarabara, akenshi n'akenshi umuntu niyo anavyiyumviriye arashobora kugenda agahakorera amasuku kuburyo ibarabara riguma risa neza buri gihe, kandi iyo imvura iri kugwa cane vya vyatsi biraheza bigakura cane.

Ikawa. Umurima w’ikawa n’umurima ufise agaciro cane n’igitegwa c’ikawa n’igitegwa gifise agaciro cane mu gihugu nokuri nyen’igitegwa. Nyen’igitegwa ashobora kw’imbura akadandaza igitegwa ciwe hanze n’igitegwa njabuka mazi.

Ibigori kugira umenye ko ceze ubanza kugitonorera mumurima, oya da, ubwo iyo ugitonoye ntuba ucononye kitarera, kimaze kwera hoho harico vyoba bitwaye, nakizane tuje kwiyokereza akagori twirire, nakare mbona turi mwiyira ryavyo.

Ibijumbu n'igitegwa ntanga nguvu, n'igitegwa bafungura imizi yaco cama mu murima urimwo amaburi kandi ikijumbu bakirya ubwoko bwinshi, ushobora kukirya cokeje, ukakirya gitetse, canke ukakirya wakigeretse, iyo bavuze kugereka n'igihe uba wakivanze n'ibiharage.

Iyo warimye ikigori ,ikigori kiraseruka camara guseruka ku gashamika kimaze gushamika kiraheka, kimaze guheka turindira yuko cera ngo tuzongisorome.

Ibiharage n’igitegwa gikundwa n’Abarundi bose. Akenshi na kenshi ibitegwa bimwe bimwe vy’ibiharage babihaye amazina hariho ivyo wunva ngo bavyise ngo vya Kirundo ,ibindi ngo ni Jone ,ibindi ngo muguca pantalo ibindi ukwunva ngo ni musoda, none wewe hari ubundi bwoko bw’ibiharage woba uzi.

Kabura n’umurimyi umurimyi mwiza cane. Ejo bundi yarimbuye yimbura amatoni yibitegwa yateye none ubungubu agiye kubidandaza kw’isoko, mbega azunguka canke azohomba?? oya azunguka.

Hind'ikibiri! Hind'ikibiri! Hind'ikibiri! Uguhind'ikibiri war' umuco wo gufashanya kurima aho hambere hahise iwacu mu Burundi, nyen'umurima yaba afise umurima munini ungana nk'igitara, yarahamagara ababanyi bakaza ku mufasha guhind'ikibiri ariko ku mufasha kurima umurima wiwe munini.

Mama kanyange buri gihe mu gitondo avyuka agiye kuraba imirima yiwe yarimyemwo ingano, ingano ziwe zama zibereye ijisho burigihe kuko azitaho cane gusumba ibindi bintu vyose uwomubwira ati uzamare indwi yose utagiye kuraba umurima wawe ntavyo yokwemera.

igitoke, igitoke nigiterwa ciza nigiterwa ngirakamaro nigiterwa abantu bafungura bakumva banezerewe kandi nigiterwa gihaza igitoke, hariho ibitoke ibivamwo imihwi bakaganamwo umutobe, umutobe uvamwo akarwa

Abarimyi b'icaye ni abarimyi bateye imbere cane icayi gifise ubuhinga mu kucimbura kuko si amababi ayariyo yose bapfa gusoroma kandi icayi ni igitegwa kigurishwa no mumahanga kikagurishwa mubihugu biteye imbere.

Iyo narimye imyumbati nakoresheje ifumbire ya kijambere ndimbura amatoni n'amatoni nkaja gushora ku isoko nkiteza imbere mu buzima bwanje nkatunga neza umuryango wanje umugore n'abana.

Amateke nigiterwa kiribwa imizi kikaribwa namababi. Abenshi amababi yaco ntabwo bakunzwe kuyarya, abenshi bakunda gufungura imizi yaco. Nigiterwa ntanganguvu.

Akenshi na kenshi mba numva umengo, nta kindi camwa jewe nokwifungurira atari inanasi. Rega inanasi harya hariho abayinywa nk'umutobe, bakayiganamwo umutobe bakayinywa. Hariho n'abayirya nyene nk'icamwa, icamwa kandi gisosa cane. Je mba numva umengo nta kindi camwa kibereye kurimwa kuri ino si. Ariko rero aho hari ku bwanje, nawe ku bwawe gute?

Umuririmbyi ni we yaririmbye ati: ngo tuzobazimana amasaka y'amashirahamwe. None uburimyi bwose ubu bwari bukwiye gukorera hamwe mu mashirahamwe bakagwiza umwimbu bitwaje ukurimira hamwe kw'amashirahamwe.

Oya rekanawe mu minsi iri mbere ngiye kwimbura ibigori asha umuryango wanje ugiye kubaho neza , tuzobirya vyokeje, tubirye bitetse, tubikuremwo agafu tuzocumbe ubugali, ibindi navyo tuje kudandaza ewe mama kanyange shahu.

Ubworozi bw'inkoko n'ubworozi bugoye cane, inkoko zisaba kuzororera ahantu hameze neza hafise isuku, inkoko barazigaburira indya bita amaturuto , nizondya zikunda cane kandi amaturuto nayo nyene ari ubwoko bwinshi mbega izo nazo zoba ari inkoko canke?

Ico giti gisa nkicatsi kibisi ahandi naho ukabona gisa numuhondo ryoba ari ishurwe canke coba ari igiti cikinyeshamba carimejeje canke n'abantu bagiteye nukuri kinteye amakenga.

Makanyage ni umuvyeyi akunda kwambara impuzu zifise ibara ry’icatsi kibisi. Mu mirimo yiwe ya minsi yose harimwo n’ivy’uburimyi, na ho nyene agenda yambaye impuzu zifise ibara ry’icatsi kibisi.

Abarundikazi bakunze kugira amashirahamwe yo kurima, bakarimira hamwe ibiterwa vyinshi vy'ubwoko bwinshi. None burya, kurima uri wenyene vyoguteza imbere nko kurimira hamwe mumashirahamwe?

Kera mu gihugu c'Uburundi barahinda ikibiri, umuryango wifashe waratumako ababanyi; incuti; n'abagenzi bakaza kumufasha kurima igitara c'umurima, caba ari kinini cane, kubazinduka umutwenzi bagiye guhinda ikibiri, bamaze kurangiza kurima, barataha mu rugo iwe akabaterekera intango y'urwarwa.

Kabura afise abagore babiri. Abagore biwe nibo bamufasha kurima . Uyumwaka yarimye igiterwa c'amashu none amaze kwimbura amatoni n'amatoni , agiye kujana kuyacuruza kwisoko.

Agafuka kari agakoresho twakoresha mugihe habonetse icaduka, inrwara yikiza, inrwara yandukira biciye mukuvuga canke guhema, nivyiza canke nibibi ko nuwu murimyi agenda yitwaje agafukamunwa akakambara?

Umutamakazi asazanye ingumvu, asazanye imirimo, ashaje ari gukora, yitaho akazi kiwe ka misi yose, akazi ko mu rugo nk'umu inarugo yarezwe neza; yakuze neza, none raba namwe ukuntu ari gusevya ku rutaro.

Imbuto. Imbuto z'umwungu, igiterwa c'umwungu kiragira amababi amera nkayabaye maremare gato ariyo bita umusoma, ayo mababi yumusoma araribwa bakunda kuyateka yonyene canke bakayashira mubiharage.

Ayo ni amasaka canke ni ingano, ariko ntabwo ari uburo. Umuhinga yafashe ino foto akayishira mw'ibara ryirabura n'iryera yatumye tudashobora kumenya izo mbuto izarizo, ko ari imbuto z'amasaka canke ingano.

Ibigori n’ingirakamaro mu buzima bw’umuntu. Iyo warimye ibigori ukavyeza ukavyanikira uraheza ukabihungurura bimwe ukabikuramwo ifu yo gucumba ubugari ibindi ukabikuramwo ifu y’ubuyi.

Umwimbu w’umuceri bamaze kw’imbura umuceri barawanikira ukwuma umaze kwuma neza bakawushira mu biroro barindiriyeko bazoja kuwuhura ngo bawucuruze.

Harya mu bintu bi baba ku ruhu rw'umuntu ico catsi nticoba kirimwo? Bacita urwaga, iyo bishitse cane ki kakubaba ego koko urakoma ukavyunva nyeneko cakubavye.

Harya imbuto y'igiharage imara imisi ingahe mu kuzimu kugira ngo ishobore guseruka kw'isi hejuru? Burya irashikana imisi igera kuri itandatatu? Canke ubwo yoba ari imisi itarenga itandatatu nyene?

Hari ikintu tutaramenya neza, Ingurube nazo nyene barazorora kurya kw'inka bakazisohora hanze zikaja kurondera ivyo zirya? Canke ziguma muruhongore abazitunze bakazizanira inrya zazo ituruto zikarira muruhongore rwazo? .

Ingurube iri mu bikoko bitungwa n'abantu kandi biribwa n'abantu, ariko bigira umwanda cane gusumba. Ingurube ivyo uyoroye bisaba kuyikorera isuku burimunsi, bur'igihe ukanayitaho cane.

Inka zidufitiye akamaro kanini cane mu buzima bwacu. Urusato rwazo turarukuramwo ibirato, urusato rwazo turukanisha ingoma. Ayo mahembe yazo adufasha gushariza mu nzu ariyo bita amabano. Kandi inka iduha amata, ibihondo bikaduha, inka ikaduha inyama abakuze tugazifungura mbese n'abana.

Ubworozi bw'ingurube nibwiza cane. Ubworozi bw'ingurube bugwira cane gwose kuko ingurube iyo igiye kuvyara ntivyara ubwana buri munsi yabutanu, akenshi n'akesnhi ingurube zigwira cane.

Inkoko ibundikira amagi, iminsi itari munsi ya cumi n'tanu. Iminsi irenga cumi n'itanu hafi mirongo ibiri numwe niyo minsi inkoko ibundikiramwo amagi munyuma ikaberaguramwo imiswi.

Meeeeeeee akanyama k'impene kararyoha ndakurahiye. Ndakambura umwananje, inyama y'impene itaryoha! Inyama y'impene iryoha yokeje. Inyama zo mu nda z'impene ziryoha zitetse. Umuhinga yavuze ati:" ubunono bw'impene nabwo burakiza ku bantu baba barwaye mu ngingo z'amaguru canke mu maboko" .

Ako gakoko ko gafise amaso amurika nkamatoroshi !,amaso nkaya kayabu canke amaso nkarya yingwe, mbega koba arakayabu gasa gutyo ?,namabara yirabura nayumuhondo nayagomba gusa nka yera ,koba arakayabu ?

Ariko ibikoko kwisi biragwira ico gikoko hamwe ndakibona gisa nk'imbogo ahandi nkakibona umengo nigikoko kitabaho kwisi ariko imana yarakiremye kirabaho, mbega hoho kiraribwa? aho umuntu yofata akacica akakibaga agashira inyama yaco ku mbabura akayirya ubwo ntiyosha ikaribwa nkizindi.

Inuma, inuma zigira amabara meza, inuma zisa neza. Hari n'inuma zirabura n'inuma zera kandi inuma ziba zifise amabara yera n'ayirabura, we nawe wobuzi ayandi mabara yinuma reka da nibazako inuma zoba zifise amabara atarenze abiri.

Inuma, inuma n'igikoko kiba mwishamba kiba kubiti carika k'ubiti canke abantu bakagitunga bakagifata nkibikoko vyororwa kandi inuma iraribwa ifise inyama igomba kumera nk'inyama y'inkoko

Igikere, abarundi baciye umugani bati ng'uwuteye igikere umugere ngo aba acunguruje. Harya koko uba ucunguruje? Canke ub'ukibabaje; ub'ugomba kugisindira naco nyene? Uko nukuri? Canke niya migani yab'abarundi baba bagomba kuryosha ikiyago.

Igikere n'ikinyabuzima gito cane kiba mu mazi canke kikaba ku musozi n'ikinyabuzima mu kwiyunguruza kigenda kirataragurika n'ikinyabuzima kirya uduko tugenzi twako canke kikarya ivyatsi.

Ibinyoni inyoni ni ibikoko biguruka bigendera cane cane mukirere nibikoko binoba imbuto nibikoko birya nudukoko dutoduto bimwe murivyo hariho nikindi kimwe murivyo gifise amenyo

Umuswi w’imbata, umuswi w’imbata ugomba kumera nk’umuswi w’inkoko. Uja kubitandukanya neza cane bimaze gukura, umuswi w’imbata urahindura amabara ukagira amabara yirabura n'amabara yera bitandukanye n’inkoko. Ariko imbata yoyo iba ifise umunwa muremure gusumba uw’inkoko

Ni inka n'imbogo n'igikoko nyabaki ariko isa nkinka ubwo yoba ari isuguru canke yoba ari ingore ico gikoko kiratangaje ubwo yoba arinka ifise amahembe ameze gutyo niyaba arinka vyagenze gute igire amahembe nkayo yoyo yobaye arinka yoba yitwa gute.

Intare , ego Intare. Igikoko gitinyitse cane ; igikoko atari ahantu ahariho hose cobana n'abantu. Abenshi bavugako ar'umwami wishamba, ariwe mwami ukuriye ibindi bikoko vyose vyo mw'ishamba.

Inyoni ni ibikoko bigiruka. Habaho inyoni zibana n'abantu, abantu batunga, nk'umusambi canke inuma. Ariko ntikibujijwe ko n'izindi nyoni nazo ziza gutembera ahari abantu. Kuko inyoni zarika kenshi mubiti, ariho usanga zaritse, aho ziba.

Ibikoko vyo mw'ishamba si vyose birya inyama. Ibikoko vyo mw'ishamba si vyose birya ivyatsi. Kandi hari ibikoko vyo mw'ishamba birya ivyatsi bikongera bikarya n'inyama, ivyo ngivyo bigabuye mu mice igera kuri itatu.